App Kerr kerrak aatance bung paintureh painturr bu neteh mu am lu weih sey potoi am palanterr palanterri am i weer nyu merreh ko merreh bu weih mu am buntu bu ndaw bu nyuul am lu weih am I garrabi fulorr sey pegi merreh bi amna nyarri fulorr tamit sey borri bunti nek bi bunti Kerr bi.

Ab darapo rew mu am nyari kulorr nyu sey gena fess kulorr bu sey gena fess neka sey kawbi blue la buko feteh suuf neka hunhu mu am ab mbahanam burr bu nekeh sey blue bi sey walum Chamang bi.

Ab takederri palis bu jiitlantek ko nekut takeder ku jigeen, ku jigeen ki tanekut takeder, mingi sol yire yu weex am lu nyuul, sol ay weer, palis bi mingi sol ay yire yu bula, ak mbubu jital bu weex, sol mbaxana bu am lu nyuul ak lu weex, mingi tiye ab katyit gu weex, ak ab bante si loxo camonyam bi

Ap xalèh gór waxu'mbani bu ndaw nekka ci barabu wateekay, ñing ko defal ap sarbet bi ño defal ñii watu ndax bu kawarr ngi wacci ci kawam. Watu bi nat ñing ko idih, idih bu rafet mu pentir kawarr bi pentir bu ruus.

Ay jangalleh kat , si beaureaubu jangeh kai yu kawe , nyu meni nyu nek si ab khew khew , nyungi topulanteh , sol ay gra mbubu ,yu reye, yu buleau am lu wekh , sol ay mbakhana yu nyul , nyu def sol ay njital yu mbubu yu wekh , ak ay tuboye yu nyul , sen ganaw mungi ,am ab etass bu neteh ,am lu sokola ,am ay werr .

Am gutam deew, deew wi yaram. Got bi lu weex la amm am lu yulet, yulet bu nyurut Am lu dore, am ay binduh yu ñuul.

Ap mandarga, mandarga búy di ferdël kurel guñ nan Standard Charter bank, dajèè yangu ci walum deccam xalis ak weccam xalis. Ci mandarga bi ay bindi yu bula la am ak lu wèèx si ganaw wam ak lu melni ñaari buum lu laxasu buum bu bula ak bu werta.

Aiiy khaleh talibeh yu nekue cii sen beureubu jangeh kaii, yorr aiiy halwah, halwah yii njung cii bindue Al Qur'an cii bindue yu njull, amna njenti gigain yuu sehh fengh ak benah haleh gorre.

Péér rap jaru nopuh, jaru wiis, jaru yi kulor bu dórèh la am, jaru yi bu nekka mung ci am benna péér bu wèèx.

Ay baykat yu neek si seen toolu ganaaw kër di bëy. Mbooxu lañ fa gii, ñaari jigéen a fa gëna fês,... chamooy mooy ki ganë mak, ki sol bu weex am lu nétté am lu xoñxu ,woddo lu. Benen jigéen bi.. woddo malaan bu ñuul, am lu weex, ay goor a ngi toog seen ganaaw toog di ndëké, ay ker a ngee feeng

Ap jigeen ñu sol yirèh bu ñuul am lu orans si dënabi, mugii takka montórr, takka cèèn, musór ro mesór gu wèèx di réé. Mugii teyeh am fulor bu netteh am lu werta, ñi lëmës ko ci ap kayit gu wèèx.

Ap futbal Kat bu gór mu taxaw si pega bal, bal bu wèèx am lu ñuul ak lu werta. Mu sol dalli yu werta sol kawas yu wèèx am lu xonxu. Sol tubay ñu wèèx am lu xonxu, sol mbubu mu wèèx am lu xonxu ak lu bula.

Ap fosong jeeni geeg bu bindu ni bidew naar lasi nak nu laka len beh tek len si ap palat nugi am ay potu potu si sen yaram yi xala weex mam lu xonxu.

app tabla bu weih am binda yu nyuul ak yu blue am nyarri mandarr nga mandarr nga gu nekeh ndey jorr d mandarr ga Gambia mandarr ga bunekeh chamunj d mandarr ga kulerr gi d yengatu sey walum gan nyui nyow sey birr rewmi jogeh tugal am i binda yu blue yui fernel neh bereb bi moi bereb bu nyoi holleh nyu yorr jangoroh gi nyunan covid.

Ay ceeti garap, garap gu werta dèf ay tontorr, tontorr yi am lu wèèx, lu netteh ak lu singom.

Buntu taseh kaiye khibar bi dị standard mùi faseh si katam bu nǰekeh, am natalu jïgen mùi nobo botam mù def teg chocola, chol yereh yu nyul teg si luweh. Am ayi bindi yu konka muneka sì anglais, lu tolo nyenent ak jurom fuku gambienne war Lena delo si bìr rèèw mi fi

Ab kees, kees gu xoñxu. Mu def jumtu kaay i leegey, muy ligeey di ligey si walum defarum otto. Si kees gi nak, mu ngi am ay kele yu bëri ta bookuñ fason, ta bookuñ, bolong yu ñuy jaapu tamit. Am na ay turnewiis tamit, am na tanaage.

Juromi buteli boison, buteli boison bu nekeh si ndey jorr. Bu nyul la am bindi yu wekh ak lu move, busi topu bu orange la am bindi yu nyul, yu wekh, benen busi topu bu netela am bindi yu nyul, yu wekh, bene busi topu bu bu domtall la am bindi yu nyul ak yu bulo, busi mungi nak bu xoxula am bindi yu nyul ak yu wekh.

Ap jigeen bu sol yirèh bu bula tóóg si bang bu wèèx moy jox benen jigeen kas bu wèèx kassi nan sanni yi. Jigeen bi nak loxom bi moy feeñ ak lu orans si yirèh em bi, am na benen xalèh bu sèè feñ ku sol yirèh bu bula ak gutuh bu wèèx am ndapulu xonxu.

Ay xalèh talibeh yu gór yu teyeh kamilu Alkuruàn yu wèèx am bindi yu ñuul di jang. Si talibeh yi am na ku si sol yirèh bu ñuul am lu wèèx, am ku sol yirèh bu ñuul, am kenen ku sol yirèh bu doom tahal, am kenen ku sèè feñ ku sol yirèh bu singom.

Ap darapóó yi rew, darapóó bi nak ñaari kulor la am, kulor bu fèètu kaw, kulor bu wèèx la ñaw ba ci digibi luko daggèè foffu wacci bacci suuf kulor bu xonxu la.

Aiiy buntu, buntu khanha yungh werre cii beureubu legaye kaii yii buntu yii, buntu yii nak buntu yu chocolat la, nju defarr len bahm rafet, penturr len peintur bulen dii leral, buntu yii nak sokoi hol den kor legayeh mu melni lungh duga lanteh bantue yii, buntu yii dengh chocolat.

Ñaari mason yu nèkka si sèèn ap sanci di tabax. Ku gana feeñ ci nital bi yirèh bu wèèx la sol, sol mbàxna bu wèèx ak tubay ju bula. Kenen ki nat sol tubay ju bula ak mbubu mu orans sol mbàxna mu ñuul.

Ap beñuwar, beñuwar bu sokola ñi tek ko ci karó bu wèèx ak bu ñuul. Beñuwar bi nak dèfut dara.

Ahb desehnn, dehsehnn bungh dehseh cii bindu yu wekh ak lu njull, dehsehnn bii nak lumui firrndell moiy dalal ak jaamu cii birr rewmi Gambie, cii ganaw dehsehnn bii nak drapeau Gambie bii mung sehh fenghh, couleur bu khonku cii kaw, am lu wekh, lu bleu, amat lu wekh, am lu vertah.

Ap kompiita buñ tek ci tabull bu wèèx. Kompiita bi nak da melni ap nital la gèneh, si nital bi da melni ap hóm map nit bu ñoy xool. Si pegga kompiita bi nak am na benen masin bi gèneh bindi yu nekka ci biir kompiita soko bugéé def ci kayit.

Ab ganu tubaab gu jigeen, gu taxaw si ron ab tabla bu weex, mom ganu tubaab gu jigeen gii, mungi sol mbubu bu buleuh, tubeuy ju doom tahal, si tabla bi nak, mungi def aye bindi yu ñuul, am buleuh, am lu werta, am ñaari mandargaa beureubu jangee kaay.

Ahbb autor truck yu mak yii, am case yu mak yii, case gui nak peintur bu blue la am, am lu wekh, amna lu honhu tamit, yehp nak aiiy saaku mbam yii beh cii kaw gah, saaku mbam yii saaku yu wekh len, am lu bleu, amna yenenn truck yui yehpp kom mom nak nekue cii kanamam, aiiy haleh njung sehh fengh tamit.

Ayy fasoni lampii lamp, ak beureub yungh lehn dii wiss, beureubu wissu kaii yii amna yu wekh, am yu njull, am yu am couleur bu dohreh, lampue yii tamit amna yu wekh, amna yu am dohreh, amna yu am chocolat, am yu am lu halah ohrance, lampue yii nak deh njur wuteh meloh.

Ab tereh tereh bu werta tereh be nak muge am aye bede bede yu nuul bede ye nak lum ferdel moye macherr be de Science.

Ab futbalkat, futbalkat bi taxaw si kaayi ndax bu bal dugu, mom futbalkat bi nak mingi sol, daale yu weex am lu nyuul, sol kawas yu werta am lu nyuul ak lu weex, sol tuway ju nyuul am lu werta, sol mbub mu werta am lu nyuul, am sifur bi di benne, sol ay gaa yu nyuul si loxom.

Ap patap dalli kóket, dalla kóket bu guddu am kulor bu róós ak lu singom ak lu ñuul ak lu netteh ap jigeen nan ko teyeh nat si ap loxom.

Ap otto, otto taxi bagaas mu tahal ay lampam nekka ci kaw tali bi di daw di ñaw. Otto bi nak da melni lu xawa neteh. Benen Otto bu mak , truck bu mak mung sèè feñ otto bu mak bob nak bu netteh la.

Njehti khaleh yu gorre yu tok, khaleh gorre bu cii gehnah fehtor mak mor togeh ndeyjorr sol yehreh bu nehteh ak tubeiy ju vertah, lokhom bii nak munkor tek cii baatu benen khaleh bu gahnah ndaw bii, khaleh bobu mungy sol mbubu bu chocolat, tubeiy ju bleu am lu wekh, benen khaleh bii mungy sol mbubu bu bleu am lu honhu ak nehteh ak tubeiy ju bleu, lokhom bii munkor jeul tek cii bopam bii, ahbb mirr mungeh fengh cii sen ganaw.

App sanchi sanchi bi nak nyari batima nyo seh fenj batima bu nekeh ndey jorr aatance la Mungi toloh sey nyareh li aatance bi benen batima bi nak du aatance app machine, machine bunyu jahaseh sema beh heri ak suuf sey moseh fenj ak nyarri puss puss mung sey pega bi machine binak machine bu neteh la.

I haleh talibeh yu ndow neka sey sen berabi jangeh kai nyom nk nyungi tog sen togu tek seni holo sey tabul bi nyom nak niroleh wung lung sol sen jangaleh kat bu gigain la Mungi sol app gital bu weih loho yu guda lum sey tek nak app yereh bu am kulorr kulorr la kulorr yu sey gena foss moi weih nyuul ak sengum Mungi sol werr musoreh musorr bu nyuul am perr yu weih Mungi binda sey tabla bu nyuul i binda yu weih d wahal halei.

Ahbb karton bu deff garabu pehrre, karton gui nak couleur gu wekh haa cii neh, lu bleu ak lu nehteh, karton gui nak mungy am aiiy bindue, bindue yu wekh ak yu njull, karton gui nak njung kor tek cii ahbb kaw taabul.

Jekarr ak jabarr nu sol aye yere yere yu werta werta bu nyurut goor ge sol aye marakess yu weex goor ge nak aye rasta la def muge tonke se toogu jegain ge tonke se lopambe jegain ge nak muge take aye takaye se lohou ye yu orr def se chin bu orr ak lung lung yu orr def nak aye mees yu dore.

Ap goor, gorr bu sul ap cuss. Cuss bi bu ñuul la ap nyetal bu weex. Amna yenen lu ñuul lu nyuy takuh ci ap doxo yi. Sul weer yu ñuul.

Ab haleh talibeh bu jegain bu mag muge sol mubmu neteh tubaye ju bulo bulo bu nyurut teye ab sacc sacc gu doom taal kalawu kala gu neteh neteh bu nyurut amna benen talibeh bu goor bu ne se kanamam sol mubmu xonxo tubaye bu verta sacc bu nuul la bote amna nak otu bu ndaw bu taxi busaye feng otu be dafa neteh am lu verta.

Ap ñax, ñax gu werta focci ci kaw ga, def ay caxa caxa. Ñax gi nak ñing koy óyeh ñaxxi roxu ndindim picci. Fas yi bague ko nak lool.